Haysappe bollan oge bolla zebira qalame woykon bothane karetha tiyiza asati betosona entika gita cilila mitha garsan de'osona

Hayssape bollan dumma dumma asati dunguza mayo mayidinne qasse sidama bahileta mayo mayidi issippe shiiqeti eqqidayssi beetees. gondalera torara oykkida addekka de'es.

Hayissape bolla dunguza may'o oekkidi daro asatu shirqeti oge bolla ekkidayssi bentees haasatikka dunguza medho ekkidayssa galis ekkidi eeqqida.

hayssafe bollan de'iza asata nuni be'ishin mitha shoddishenne minxawuishe dizayssi beettees hayssatikka paydon keehippe daro gidida asata gidoyssi beettees

Hayssatappe bolla he heethu asati sintera beettosona issi nayka dunguza qoobe aaththidi deees nam7ati dunguza may7o may7dosona inta guyerakka daro asati beettosona

Hessafe bolla gita kaame bee asati iqa shi shidi eqqidayssi beettees haasati kakamelan gishin issi kaame yiidi eqqidayssi beettees.

hayssafe bollan de7iza asa nuni beyishin booththa may7o may7di salfe kezidayssi beettees hayssatikka indoti xibabe addeti qas booththa shamize may7di de7oosona

Hayssappe bollan dalgga tamareso keeththay beetees. Hayssikka adussanne cililo timirtte keththa gididayssa beetees. hini bagarakka asati shiiqetidi beetosona.

Hayssafe bollan dunguza mayo may7da asatinne dunguza may7o may7one haasati dunguza qoobe athida satinne dunguza qoofe aatho naasati buri issife shiiqidi bettettes.

hayssafe bolla dunguza may7onne dumma dumma hara may7o moyida asati gita shiiqo shiiqeti ekkidiyosona heetzdtzho asatikka dunguza qoobe woththide izayssi beettays

hayssafe bollan issi woddida maasa keeththa sinthen oyddu asati eqqidi de7osona hayssatikka aawara aayira nam7u naytara gididayssa hayssa misi laappe beyadis

Hayssafe bollan malcat yottidi shaashi shaayizayssi beettees issin deya shayishin yuushora hanko asafi eqqidi deyoosona nam7o hndetikka hara saafara qorishedosana.

Haysapekka bolla bagggara nu be7iza misiley oyddu asay haa simmi eqqidi de7izayssa be7eettes he asatapeka guye baggara woddamida maata keethay beetes he maata keethapekka guye baggara uutha bonccoy beettes.

hayssafe bollan de7iza misilene beyishin asati shiiqeti uttin enta sinthen pitoy giigetti dizayssi beettees heedzdzo asatikka dunguza may7o may7idi de7oosona

Haysappe bollan de'za misile nuni beyishn sinthera dunguza mayida asati betosona , ha nam'u asatika ba hu'e bolla samaye qoope wothid betosona.

Hayssafe bollan deiza misili on beesh dungiza may'o may7ida aawatinne hara dumma dumma may7o mayida asati shiqeti uttidayssi beettees ha bakkara keessiyaddey ba qoydhen medaliya aaxxides.

di bolla dungussa muy7e meygi utti daassay beettosona bantakushenka uzumithe lalgiza aziyoykkida aawati deettis ayfenka manatxere wathidi deyosa

Hayssafe bollan daro hasati shiiqetidi bootha wode bolla uttida si beettees haasatikka dubbushassinne dumma dumma she qofa laamettana shiiqidi uttida asaqo

hayssafe bollan de'iza misile nuni be'ishin issi addey booththa oyde bolla uttidi de'izay beettees hayssika karetha mayo mayidi ba ayfen manaxire woththidi maygirafoonera haasayishe de'ees

Hayssafe bollan issi addey samaye koote mayidi gaathara bootha shuraabe mayida oyde bolla uttidayssi beettees iza sinthenkka waraqatatinne silkkey utti dizayssi beetees

Hayssape bollan daro asati issi gita adaraashe giddon shiiqettidi uttidayssi beetes ha asatapekka banta qodhen dunguza wothidayssine banta huuphen samaye qobe wothida asay de7ees.

hinsafi bolla mekalakiya magara may7o mayiday asatinne ra dumma dumma may7o mayida asati otha yide bolla fiiqeti uttidayssi geettees sintheracha diiza mekala kiyata

Hayssappe bollan haymanote asati bootha oyde bolla uttidi dubusha shiiqidayssi beetees.hayssatikka wuri shate xeelishe de'osona.

Hayssafe bollan issi karetha may7o may7ida naay uttidi ba qoodhen kire aaththidi maygirako nawekkidi haasayiza issi beettes hayssika dubbusha giddon dizay erettes.

Hayssafe bollan issi addey ba huphe pude yeddidi laallidi ba qoodhe bolla kire xaaxidi haasaya woykko ba kiita aaththizayssi beettees.

Hayssafe bollan de7iza misiley issi macca nayiya ba zokkon laatamu litire jalkkaane woykko tootale zokkon ba77ada eqqa dizayssa hayssi misiley bessees.

Issappe bollan de'iza misilin yunibeshin cililo qalamedawoykko cililo midhora tiyettida gisa keeththey gaaththara beettees ha bakarakka ye7e xuwas mayesal giza xuufey amarathoda xaafete.

Hayssafe bollan misilen bessizay asati dumma dumma xibabenne bootha mayo mayidi guppizayssi beetees giddonkka issi naya eqqada guppashe de7awus.

Hayssafe ollan dumma dumma qommo kathay shiiqidi dizayssi beettees hayssa issi saane bolla dumma dumma santhey qaysireynne dumma dumma miishey shiiqidayssa.

hayssafe bolla paydon ichasha gidana adde asati eqqidi beettetes ha baggarakka diza issi addey ba qodhen dunguza xaaxides bude baggaraka dizaddey tiiran manaxi darothides

hayssafe bollan issi xuntha keeththa giddon dunguza may7o may7idi asay shiiqidi uttidayssi beettees hayssatappeka paydon heedzdzati dunguza qoobe aaththidi de7oosona

Haysape bollan de'za dumma dumma xibabetine dumma dumma mayetiza mayoti

Hayssafe bollan maata keethay beettees hamaata keethe sinthankka cililo maataynne dumma dumma mithati beettoosona siah guye baggara adussa mithay dees.

Hayssafe bollan deiza misinomi beeshi issi dibaaban gita pararanne para bolla uttida asara beetteetes hayssatikka kushe ooththo gidoyssi erettees hizaachchenka ciliyo mithati doossona.

Haysafe bollan de7iza misilen nuni xeellishin oyddu asati beettoosona ha oyddu asatapekka sintha baggara gita maata keethey eqqidi de7izayssi beettes hentapekka nam7ati gamo dunguza koote aathidi de7izayssa bessees.

Hayssappe bollan issi nayiya tophiya bandira mayada gita abba sinththen eqqada motoriyan gizayssi beetees. a de'iya akababen yegada dawus.

hayssafe bollan issi addey biidi madarake bolla kezidi dunguza may7i manaxire aaththida addafe woyto woykko sertifikeete ekkidi asa bessizayssi beettees

Hayssappe bollan diza misile nuuni be'ishi issi gita sapeta bolla shiiqetida katay beetees. hayssankka dumma dumma woxxe aynatte qoleti dizayssa hayssi misile qonccisside besees.

hayssafe bollan haaththefe kizidi hayqqida moley beettees ha moleka asay qanxidi maanassinne kaththanas ekkidayssa beyanas woykko eranas dandayoos

Haysape bollan de7iza misilen nuni be7ishin heyden ashokka nayti beettoosona oyddu nayti goyera de7ishin nam7u nayti qassi sinthera doosona issi nayiya cililo sharbe xaaxa dus.

Haysape bollan de7iza misilen nuni xeellishen usuppun asati gita denggo shucha garssen eqqidi de7izayssa be7eettes ha shucha matankka aykko azi adussa azi eqqidi de7izayssi beettes.

hayssafe bollan issi indiya uttada basheppe soollo kessana gizayssi beettees garsara katamay eexishi dizayssi beettees indiyakka ba huphe bolla shooshe qaccada de7awus

Hayssafe bollan dumma dumma xibaabetinne dumma dumma may'oti bayzettiza gita keeththay beettees hayssanka issi addey yiidi waaganne qamise ta beyishe dizayssi beettees.

Hayssafe bollan dumma dumma dunguzati bayzettiza woykko medhettiza keeththa beettees hayssa giddonka paydon ichachappe daro asati deyoosona baggatikka uttida

Hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin gita lo'iza addarashe giddon de'iza daro asati beettosona haasatappeka sinthe baggara issi lo'iza inda karetha qamise aaththada ba sinthen daro tukkesinne dardarada uttidi de issa bessees.

Hayssabe bollan nu musesin goyettiza apilikeshone sunthay beettees hayssika samay mil oykkida siilatida xuufe achin waassab giidi xaafettidi de7ees.

Hayssafe bolloan daro asati eqqi shiiqi uttidi dubbushidayssi beettees entta sinthankka ciishaynne dumma dumma miishay xaraphera shiiqidi dizayssa hayssi misiley bessees.

Hissafe bolla nam'u atte hasati hadakate bolla palanoshin tiixaran indoti qasse hokki xeegizayssi beettees inta guyerakka dumma dhumma dere bandiray dees

Hayssafe bollan busil keemugayettisa aflikeshini deettees miisika miised yargetettizayssakko karserakka miisedi yargiza palanjecha cuufey dees

Hayssafe bollan addisitu addis giza gita maratho xuufe sinthen heedzdzo asati utti deizayssi beettees haara gede simmidi uttida satikka de7oosona enta sinthenka ciishay dooretti dees.

Haysape bolla bagara nu be'aza misiley samaye qalame tiyetida besan xafetida de'es tophiya bi'iraw mircha bordi Giza xufey betes amarathone englazatho xafetidi dizaysa beses

Haysafe bollan de7iza misilen nuni xeellishen daro nayti issipe shiiqetti eqqidi de7izayssa be7eettes ha naytikka issi mala maxo qamise aadhidi de7izayssa bessees entika toophphiya banddira ba kushen oykkidi de7izayssa besses.

Hayssafe bolla diza misilen zo7ora gita wogga enni xaafetti dizayssi beettees iza bolla qasseka boothara netfekis giza xuufeyy xaafetti dizayssi beettees.

hayssafe bollan de7iza misile tani beyishin nu nu shilken go7ettiza aplikeshin beettees hayssika meesenjergiza aplikeshin gidoyssi beettees xuufeykka garsera de7ees

hayssafe bollan de7iza misile nu beyishin issi addey booththa may7o may7idi booththa qoobe bahouphen woththidi karetha manaxira aaththi ba qofa asas aaththizayssi beettees

Hayssafe bollan daro asati bilxiginna doorite giza erisonne tophia bayndera oykkidi salpe kezidayssi beettees sintera diza issi macasiyakka baype bolla manaxire wothadus.

Hayssappe bollan ogiya oothiza asatinne mabirate agilgilote imiza asati issippe shiiqetidi haasa'a laametizayssi beeteees. issi addekka ayfen manaxire wotidees.

Hayssappe bollan beetiza maabirte shuffo bolla shiiqetida daro shubotti beetosona. hessape pude bagara saloy geyidi beetidaysi beetees.

Hayssafe bollan asati shiiqettidi mabrate shugu xaaxizayssi beettees inta sinthinka issi zo'o shurabe may'ida indunay deyawus issi adeyka ha baggara uttidi deizayssa hanisi leybessees.

Hayssappe bolla bootha shamize mayidda adde shiqqidi zeena aththida issi beettees .Zeena sinthanika ethiopiane tadashi hayil mama gizay amarathora xaafettida.

Hayssappe bollan heedzdzu asay issippe uttidi kaththi midayssi beetees.nam'atikka ashoba kushiyan aati dishin issi nay qasse baarishe dizay beetees.

Hayssappe bollan sancho koofi giza tukke soy beetees. esaysankka kare asati uttidi de'osona. issi addekka wula bolla eqqidi de'ees.A sinththenkka motoree beetees.

Haysafe bollan de7iza misile nuuni xeellishin daro asati shiiqetti isipe uttudi de7izayssa be7eettes ha asatikka shiiqetti uttidi kathi mizayssa besses ha kathi miza aynateka kitfo geeteti xeegettida katha meettes.

Hayssape bollan de7iza misilen awash rimit metegbere gizayssa go7ettana mala tammu persente barsso immizaysa awash nigid banke kessida erisoy beettes.

Hayssafe bollan issi addey booththa shurabe woykko shamize may'idi zo'o oyde bolla utti piisi beyizayssi beettees iza gu'erakka daro asati de'oosona.

Hayssafe bolla nam77u poolise melleya mayo mayida asati beettoosona issinnayka issinaas giigisihe de7ees bantta huuphenkka qoobe wothida.

hayssafe bollan samey molaya man may7ida pooliseti banta esporte ooththishe banta hametha etho hamettishe dizayssi beettis hayssatikka salafeti doosana

Hayssafe bollan samaye malaya mayo may7ida asati zo7o oyde bolla shiiqetidi uttidi silxana woykko timirte ekkizayssa be7o dandayoos hayssatikka gita addarashe giddon de7oosona.

hssafe bolla assi maala makalaqqea mayo baydi majheeke bolla kizidi sawatetha miisa asay beetettes hayzatika bandafusison agollawaothidis diin eqqidoossona

Hayssafe bollan karetha may7o may7ida woykko karetha malaya may7o may7ida asay issife shiiqetidi utti dubbusha uttidayssi beettees ha baggara kayssiyadey ba duunan kushe woththidi dees.

Hayssappe bollan bootha medho qalame ti7ettida gitanne dalgga keeththey beettees hayssas kawbuley karetha medho qalamera ti7ettidi me giigetidi dizayssi beettees.

Haysappe bollan sopara lo'iza kethey betes.

falisafe bolla haydu michushasati geechchosona on aticu haasayisheddeyosana issi ddey sinsera haasayishi addi sababa qadamekentiba gididaa abbiba damacha siyashe daws

hayssafe bollan deiza misile nuni xeelli shingita lo7iza keeththey ha simmidi eqqidi deizayssa beyeettes ha keeththafeka pude baggara ya7aduwa dil metaseba giza xuufey amarathonne paranjethon xaafettidi deizayssa bessees

hayssafe bollan paydon oyddo asati beettosona lam7ati maca gidishin lam7ati qasse addekko issi addeyka ba7ayfe bolla manaxire aaththides inti eqqida sonka maatay yegettides

hayssappe bollan de,iza asata nuni be,ishin issi bola giddon shiiqettidi uttila haakimetinne dumma dumma asati beettosona baggay uttiri da7eshin guyera qasse eqqi duyosona

hayssafe bollan marketiki yidade haakimati akamishe dizayssi beettees addeyka ootha may7o mayydi dees paydon guddo asati beettos

Hayssafe bollan deriza misiyonibeeshen asati hargettidi dhiskiza poostay beettees hayssika gita haakimeso weykko hospitale gididayssa hayssi misiley qoncisanas dangayides.

hayssafe bollan de7iza misile nuni beyishin daro asati eqqidi dizayssi beettees hayssatappeka issi nay kushe idimmidi eqqi dizayssa behayssi misiley bessees

hayssafe bollan issi booththa mayo mayida doktorey ade yiidi baraqa tenapabizayssi beettees iza achchanka namu7usse addeza shindara uttidi de7eetis

Hayssappe bolan issi haakimiya na'i hargetin yida aayees maado imishe ufaytashe eqqidayssi beetees. ha bagara issi adde beetees.

Hayssafe bollan de7iza asati heedzdzu asati beettoosona hayssatikka sakettidi hospitalen dhiskki dizayssi beettes issi inddiyakka utta de7awus.

Hayssappe bollan nu be'iza ichchashu misile ha simmi eqqidi dizayta be'eetes. Enttappekka issiniya indo gidishin oyday addetakko. entappekka nam'ati manaxire aatidi de'osona.

Hayssappe bollan issi adde dhale bayzetida keeththan uttidi xaafidayssi beetees. hayssi xaafida addekka karetha mayo gaathar mayidi bollara boothi mayidi de'ees.

hessafe bolla issi same mala mayada anaxere gayfe mithare tanosiza indiya biitas dugge baggarakka asati uttidi tamalizayti beettettes

Halsafe bellan asayi asatas mulqo aakimuti cima asatas ikkimana miseyssa beettees haakimetikka baanta malaya mayoboth maygideyoos.

Hayssafe bollon iisi aaiya naxara maayada banaa idommada utta dizayssi beettees naaska hu'ey doonnayssa bissi misile bessees.

haysafe bolla issi adey hargeti diyin akkimeti iza akameshe dizayssi beettees issi addeyka samaya may7o maydi ba duuna maske woththini eqqidi dizayssi beettees

hayssafe bollan asata akamiza aakimeti shiiqeti eqqidi poto dendizayssi beettees hayssatikka banta may7o may7idi de7osona zo7o may7o may7ida issiyaddeykka sa7an gulbati dees

Hayssafe bollan de7iza issi addey waraqate bolla hayte nu suutha suuthay baynta asas immoos giidi xaafidayssi beettees haaddeyka booththa shurabe ma7i dizayssi beettees

hayssafe bollan issi indiya hargettin issi indiya qasse baada beyizayssanne oychizayssi beettees issi booththa may7o mayda indiyakka enta achchen eqqada dizayssa hayssi misiley bessees

hayssafe bollan de'iza asa nuni beyishin hargettidi hospitalen dhiskida asati beettosona ha asatikka paydon nam7akko issineyakka issineyo sakisisa shimatan uttadus

Fayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishin issi kifile giddon uttidi deiza aakimeta bessees ha aakimetikka ba kushen eexxiza shaama pude dhoquusti oykkidayssa erisees.

hayshafe bollan dehisa misiifigeyshon asaki gade goyizayssi beeqqees haasatikka akaafanne dumma dumma miishe aykkidi dehizayssa hayssi misiley gessees

hayssafe bollan birayt mayndi giza timirte keeththey beettees hayssas penga bollaka biidi poo7isiti gizayssi amaraathoranne paranjethora xaafetidi dizays beettees

Heyssafe bollan de7iza misilen daro asati eqqidi issi aaway haasa7ishin si7idayssa bessees issi aaway haasa7izaykk ba huuphe bolla bootha qoobe wothidi de7ees.

hayssafe bolla nibe intanashonal banki gida banke sinthen nam7u motore eqqidizayssi beettees issi motora bollasa saretha may7o mayda naay uttidi de'ees

hayssafe bollan diisi mikakirana kiini gizayssi beettees hayssika gita eriso kissidayssi beettees hara dumma dumma erisotikka beyttosona oga bolla issi gashe naayika eqqidis

haysafe bollan de7iza misilen daro asati paydon ichachu asati issi gita parmaase woykko dumma misheti bayzetiza olla yiidi eqqi haasayizayssi beete.

Hayssafe bolla heedzdzu asati madireeke bolla eqqidi issi bootha mayo mayida addes bootha mayo immishe doosona hayssatappeka immizayssi samaye mayo mayi ba ayfen manaxxire wothides.

hayssafe bollan issi kita dalga keeththay beettees hayssaska gelida soy karetha laanegara booztzatidayssi beettees eera hakka issi naiyan yashe dizayssa beyanas danda7adis

Hayssappe bollan nam'u asati ogeppe iita shiishishe dizayssi beetees. ha asatikka banta huuphen shaashenne qoobe gelisida de'osona. surekka mayida.

Hayssafe bollan de7iza misiley buro keexettishe diza Lynne keexettidi wurinna keethay beetteeshayssa garssankka biittay shiiqettidi dizayssa hayssafe bollan diza Misiley qonccisees.

Hayssafe bollan wolaytta sooddon beettiza yaaqob hoteele gizayssi beettees hayssa achenkka cililo mithaynne ciishay beettees.

Hayssafe bollan deizayssan mangistey wolqi baynta asas sigajja hayllandera zaytenne dumma dumma miishata immanas giigissidayssi beettees.

Mussafe bollandey saaldin dunduza malamandi bayfe bolla karatha manaxire woothidi dunguza qooze aachchidi bambadoy kushe macetiza shi beettees izas wuye bakkarakkan goda guyin daro assidi.

Hayssappe bollan de'iza misilen daro tamariza asati sinthen shiiqeti uttidayssi beetees. eta guyerakka dumma dumma paydon dida asati beetosona.

Hayssappe bollan gita dembay beettees. Ha demba bollaka mithatinne dumma dumma cililo mithati beettosona. Hayssatanka biittay dees.

hayssafe bolan dabub itoophiya kilileya hayssiza waanna mare siqita kaame giddon geledi utti deizayssi beettees haaddeyka baayefe bolla manaxire wothides

hayssafe bollan de7iza misilanone beyishin ardis ababan garmenten dizayssi daro maxaafatanne dumma dumma miishata amaratiza keeththay beettees

Haysape bollan nu be'aza misiley Ussupun asati ha idmi eqidi be'etes ha Ussupun asatape sintha bagara Gita solare bashey Des ha solare bashey utidi de'es ha solarey omarsi mabiratey dhayinko othes

Hayssafe bollan de7izaytha nuni be7ishin amarathora ye fitii ministter giidi xaafetti dishin garssara qassse paranjjethora ministter ofi jasttis giidi xaafetti de7ees.

hayssafe bollan issi gita pirde keeththey beettees ha pirde keeththanka heedzdzu asay oyde bolla otidi de7oosona giddon deiza issi indiyakka haasaya shenne pirde mashe dizayssi beettees

hayssafe bollan daro anjettida asati madaras bollake ziidi ekki dizayssi beekkees hayssatikka paydon tammafe daro gides misiley bissis inteko yeerakka lo7iza misiley dees

Haysape bollan de7iza misilenuuni be7ishin issi adas pooliseti kushiya guye zaaridi biratara qachchidayssi beetes haysanka wonjjale oothida asi qashettes.

hayssafe bollan nam7u karetha may7o mayda asati issife issi sartifikeeti oykki dizayssi beettees intas achchenka issi addey eqqi dizayssa hayssi misiley bessees

hayssafe bollan issi addey karetha mayo mayidi maygirapoone oykki haasayizayssi beettees izaachcherakka hara asati de'oosona inta sinthenka hayllandera haaththe giigetti uttides

hayssafe bollan hento asati poolise mala mayo mayidi banta huphen qobe wothidi gita shuchi issife oykki dizay yizayssi beettees henta guyerakka hara dumma dumma ooso ooththida asay beettees.

hayssafe bollon de izayssan iitatha yiidi kezidayssi beettees hayssika dumma dumma haylande meqotinne daro miisheti iitatha to kezidayssi beettees hayssafe kayssi adde yiidi qorishe dees

Hayssafe bollan deizamisiday neni beeshshi safara asati burikka shiiqidi kare woykko ogi geshanas keezidayssi biittees hasatikka pito pudde shiri oykkidi haa simmidi yshede oosa.

Hayssafe bollan karethanne b zo7o medho oykkida dita kaami beettees hayssa bollaka isat adeganna sigahsira ammarar kommishin giza xoofey deees.

hessafe bolla ugi ittiza per aasati beettesa hasatikka dumma dumma mayomanidi deettes inda guye rafa mitxayinne keeththay beettees

hayssafe bollan issi kita kaame giddofe hedzdzu asati mata woththizayssi beettees hayssatappe kaanam7u asati bandawudhdphe bolla qoobe woththidi deezayssa misiley beses

Hayssafe bollan issi na7iya uttara payda kunthanas yaada tamareso mayora dizayssi beettees hayssika aazi bessizee giikko afara na7atethan payday aysse giza xuufe bessees.

hayssappe bollan zo'onne boothape nam'u wlaxa mayomay7ida tamada nayti gohhayde bolla uttidi seessi betins intaginasa komputare dees

Hayssafe bollan issi aarise naiya karetha shurabe mayada ba huphe bollaka kareth ooththada ba payda habessashe dizayssi beettees

Hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin samaye qalame tiyettidi de7izayssa bolla bootha xuufey xaafettidi de7izayssa be7eettees ha xuufapeka fayda le itophiya giza xuufey orddera beettees.

Haysan ta beyashe dizaysan issí addey hokidi silke oyki dizaysi beetes

hHaysafe sinthen issi naiya tamare somayo may'ada yaadda uttada ba eesho immizayssi beettees hannis afarakka payday na atethan aysse gizayssi amarathora xaafettidees.

Hayssafe bollan nashinaal ayde woykko payda kessanaas woykko oothiza asay hashu xoossa qaqetetha baaliyas enttena gathides gizayssi beettides.

hayssafe bollan ceega asati yiidi eqqidi banta eeshoy mizayssi beettees hayssatikka paydas ekkanas yiidi banta eeshoy mishe dizayssa beyo dandayoos

Hayssafe bollan de7iza misiley asati shiiqettidi ha hamettishe yizayssi beettees hayssatikka paydon usuppunasati yizaayssa bessees issi inddiya karetha sharbbe ba huuphe bolla xaaxadus.

Hayssappe bollan heedzzdu asati boootha oyde bolla dunguza mayo maydi utti de'osona.enta sintkhanka xarphe bolla haylalndera haaththay de'es

Hassape bollani issi indiya booththa shura mimuyada ba hu7e artera darettana eqqada angirakoon imittin ba qofa aatthizayssi beettees izi guyerakka daro asati dewoosona

Hayssafe bollan de'iza misile nuni beyishin nam'u dumma dumma kilebeska iza kowaseka anchati beettosona hayssatappeka issoy zo'o may7n issoy qasse yelelo medho mayo maydes

Hayssafe bollan issi addey bootha mayo mayidi ba huphen qassi qoobe aathi eqqidi haasa7idayssa beettees iza guyerakka gita abbaynne cililo maatay beettees.

hayssafe bollan daro asati shiiqetidi biilxigina doorite giza salfe kezidayssi beettees ha asatikka keehippe daro gididayssa hayssi misiley qoncisees.

hayssafe bollan de7iza misilen issi karetha mayo maydi manaxire aaththida addey issi dunguza may7o maydas naas postara aykko immin adda idimmizayssi beyttees

Hayssappe bollan dunguza mayonne dumma dumma hara mayo mayida asati issippe shiiqidi gita keethan uttidayssi beetees.ha asatikka bantta qoodhen dunguza yegida.

Hayssafe bollan dunguza may'da asati shiiqeti eqqidayssi beettees inta sinthenka gita keekey ooththettidi dunguza xaraphe bolla uttidayssi beettees.

Haysape bollan nu dere tophiya sintho katama gidida adisaba katama kantiba gididaara abebe adanachira issi paranjara nashizayssi betes izi sinthenkka ciishaynne haathey de7es.

Hayssafe bollan issade hekkidi haasayi shuddisayssi wuyottees hayssika timir tengi angettidi baayfi bolla manaxire wethi madashe bolla eqqidi haasaya shiushizayssi ufayetizayssidee.

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daroosati ha simmidi eqqili deizayssa beyeettes ha simmi eqqidi deizayssatappeka sinthe baggara issi addey maygirafoone oykkidi haasayishe deizayssa beyeettes

Hayssafe bollan de7iza misile nuuni be7ishin daro asati baaje ma7idi eqqidi de7ishin bootha mayo mayida addey eta sinthan eqqidi haasa7ishenne ba qofa enttas yootishe dizayssi beettees.

hayssafe bolla nam7o asati indotinne issi ti xarassi addey geettes kidtonde hiza diyakka ba hophe bolla shaashe xaa xarade awus unakka musalimekko

Hayssafe bollan daro tamarida asati baynnason issi paydon ichacha giziza asati beettosona issinne aka macakko ba huphe bolla shaushe xaaxada de'awus .

Hayssape bollan misile bolla zo'o mayyuwa mayida biidon uttada dizayssi beetees. izi goyera tophiya bandiray de'ees. xarapha bollakka haylandera haaththi beetees.

Hayssafe bollan asati dupusha shiiqeti uttidayssi beettees entas minthenka sharshaynne haaththey dumma dumma miishe utti deizayssa hayssiusileybissees

Haysssappe bolan diza misilen nuuni be'ishin issi semaye mayo mayida addera issi garssara kareththi bollara qasse booththi mayida indora sarotetha laametizayssi beetees.

Hayssape bollan daro asati shiiqettidi eqqidi de7iza misile be7eettes ha asatikka be qoodhen baaje giza waza aaththidi de7izayssi beettes entapekka sinththa baggara de7iza asay ambasaderegiza maya mayidi de7oosona.

Hassafe bolla issiyadey makela kiya mala mayo mayidi wora giddofe mith qanxizayssi beettees iza hachchenkaassiyaddey eqqidi dizayssa ayssi misiley bessies

hayssape bollan de'iza misine incere todhdhiya ayssiza mere aymede abi eqki dishin issiadehizas salotethan unizayssi beettees ayssika makelaakeaa

hessafe bolla makina xiissife shiiqi salafeti dizayssi beettees gendas guwe bagqarakka gita zuman dizayssi beettees geelo mithatikka bettetees

xafe bollan deiza asati dumma dumma maqilaaqiyanne poolishi malaya may7o mayidi deiza asati fiittoosanna inta sinthenka so7o saxaraphe bolla gita daabboy utti didees

Hayssafe bollan issi poolise mallaya mayo mayida ade beettes hayssa sinththenkka waraqatatinne qoobe beeththizayssa hayssi misile qonccisses.

Haysappe bollan diza misile nuni xelishn mekelakiya asati eqidaysi betes, enitika banta kushen Gita Masara oykidi dizaysa haysi misilez qoncises.

Haysappe bollan hedzdzu asati betosona, nam'ati polise mayo mayi dishn issinas qase apara karetha kote mayid enta achani utid Des.

hayssafe bollan de'iza misile makalakiya malaya mayo mayida asati siti gi eqqidayssi beettes iss adeyika sinthen ba tira bolla tophiya bandira wothidi eqqides

hayssafe bollan issi addey makelakiya may7o may7di asata shiishi utisidi silxana woykko timirte immizayssi beettees asatikka shiiqeti uttidi siyishe doossana

hayssafe bollan de7iza misilen mekelakiya may7o may7ida daro asati shiiqetidi siti gieqqi dizayssi beettees inta sinthen diza addeyka ba tiran tophiabandera oykkides

hayssafe bollan paydon daro asati issife uttidi hoki dizayias beettes inta sinthenka haylandera haaththe yigeti uttidayssa beyanas dandawoos asatikka woossishe doosona

Hayssafe bollan asati bangga giddoni heedzdzu asati eqqidayssi beettees ha heedzdzu asatappeka nam7ati sinthan orddeko guyera issi addey eqqiday des.

Hayssafe bollan deiza asay paydon hichacha gidama asati uttidi markabera bizayssi beettees hasatappeka hisse nay sinthera baqo ba huphe bolla qoona ithida.

hayssafe bollan de7iza asa nun beyishin sibseba woykko dubbu sha yidi uttida asati beettettes sinthera diza nam7u asatikka bantayayfe bollan manaxire woththidi de7oosona

Hayssafe bollan de7iza misile nuni xeelishin daro asati dalgga biita bolla eqqqidi de7izayssa be7eettees he biittafekka issi baggara issi addey puuto tokkishe de7izayssa besssees.

Haysape bollan de'iza IRA metin asati inte hayqoydabolan

Hayssafe bollan asati issipe shiiqetti uttidi dubbushizayssi woykko haasa7a laamettizayssi beettees,sinthan uttida issi addara issi inddeerakka bantta ayfe bola manaxxire wothidi.

Hayssafe bolla asati shiiqeti uttidayssi beettees hasatikka zo7o oydi bolla uttidi de7oosona intika paydon iita cora gidayssa yanas dandadis.

Hissafe bollan sinthera dunguza mayda asati de7ettes enta gu7erakka keehippe daro asati dunguza qoobe aaththiri de7i gayssi beettees.

Hayssafe bollan de7iza asati musilime ammano kaalliza asata gidoyssa inta utethafe beyays inta sinthenka muuzey ushshaynne dumma dumma kathay beettees baynta ba7aalekka bonchishe doossona

Hayssafe bollan issi asay beettees daro asatikka shiiqidi alganne piraashe dumma dumma keeththa giddon iza eqati karen dizayti beettees mithatinne keeththatikka beettettes

hayssa bolla dumma dumma asati dumduza mayidi para togidi digeyssi bettees inda guuyrakka dara asati ekki dileyssi beettisi tasecha seedzi deeasona

ayssafe bollan daro asati buroo keexettishe diza keetha sinthan eqqidi dizayssi beettees issi addeyka maxaafe oyqqidi eqqidi de7ees issi addeyka ba ayfe bolla manaxxire wothi.

Hayssafe bollan asati muoze qanxi qanxidi shiishshidi iza sinthen ekkidi poto dendizayssi beettees inta guyinka mithara diretti dadirsay beettees.

Hayssafe bollan issi addey shamize may7di eqqi dizayssi beettees iza gu7erakka gita ogeynne cililo mithati de7eettes duge baggarakka lo7iza keeththay beettees.

Hayssafe bollan issi bootha mayo mayida addey be huuphe bolla samaye qoobe wothidi tokettida puuto haathe ushizayssi beettes ha addeyka ba kushen samaye jarkkaane oykkidi haathe ushishe dees.

Hayssafe bolla paydon usuppun sinthar haa yizayssi beettees ha asatikka dumma dumma mayo mayidi de7oosona ntta guyerakka hara asaynne mithati yeechati beettoosona.

Hinsabe bolla dunguza mayomayida aawati sintara uttidayssi bettees ginta bu'erakka paydon keehippe daro asati uttidi deizayssa beyays.

Haysape bollan de7iza misile nuuni xeellishin daro asati shiiqettidi eqqidi de7izayssa be7eettes ha asathapekka sinthe baggara de7iza asati toophphiya banddira pude dhoqushtti oykkidi de7izayssa bessees.

Hayssafe bolla buro gelishe de7iza asati beettoosona issi uraka samaye mayo mayidi ba ayfe bolla manaxxire wothi o dungguza mayo mayida addeyka ba kushe pude denthi asaa sarothees.

Hayssappe bollan diza misilen nuuni be'ishin musilme amano kaaliza asati shiiqetidi banta baale bonchidayssi beetees. Entta sinththenkka dumma dumma kaththa qommoti shiiqetidi de'osona.

Hayssafe bollan nu dere tophiya ayssiza aymede abi ba guyen tophiya bandera woththidi tophiya dere asa hashshu xoossa yeletas gaththides giza kiita aaththidayssi beettees

hayssape bollan nu dere topheya ayssiza mare aymede abi madireke bolla kezidi issin dizeya gizayssa zarsi gishe tophiyas qaala gelizayssi beettees iza achchenka tophiya bandiray dees.

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin isti addey ha simmi uttidi deizayssa beyettes ha addeyka itophiya aysso aawa dor ahimede abi geetettees iza matanka tophia bayndeda gitara kaqetidi deees

hayssafe bollan karetha maayonne dumma dumma mayo mayida asati yiidi iribaane qanxidi gelizayssi beettees issi indeyakka tiixara dunguza xibabe mayada de'awus

Haysafe bolla issiyaddey ciishshayde iza xaraphe bolla kita maxaafa wothidi xaafishe dizayssi beettes haddeyka iskifta ba kusheno ekkidi munaxida aaththi dees.

hayssafe bollan nam7u asati eqqidi de7ezayssi beettees nam7u asatika baynta afe bolla manaxire woththidi banta kushen karetha dabtare oykkidi de'etes

hayssafe bolla dumma dumma kaatha qommu tigiya shirti dayssi beettees hayssetappeka doroynne dumma dumma misheti bettettes timaati meeta beetees

hayssafe bolla issi indiya bahuphe bolla artara dooqettada missi naa dimmada uttida maayes naas muqecha lakashu dizayssin geettees

hayssafe bollan deiza mishilen daro asati shiiqeti uttidi gaazexa nababizayssi beettees haasatappeka issi nay ba ayfe bolla manaxire woththidi ba oykkida gaazexa nababishe deees

hayssafe bollan de iza misine asay yiidi nadajje woykko makina nadaje duuqiza bessay beettees hayssanka dumma dummo makinati yiidi eqqidi naajadiidoqosona

Hayssappe bollan dunguza mayida asati shiiqetidi manaxire aatidi elibanniya qanxxidayssi beetes. Hayssata asata guyenkka daro asati beetosona.

Gita kaame gidon asti caaniti uttidayssi beetees. ha asatappe ha bagara issi macassiya beetawus. addetikka de'osona. macatikka de'osona.

hayssafe bollan heetzdzu go maydiza bahajeti salafeti ekqidayssi beettees zaachcherakka asati puddenni duye qaatxizayssi geettees giizasooyka matara dizayssi beettees

Hayssafe bolla nam'u asati beettosona ha nam'u asatikka tukke uyi shedizayssa hayssi misiley bessees issi addeyka ba huphe bolla ijjisi raqachidi deizayssi beettees.

Haysape bollan de7iza misilen zo7o oyde bolla asati aadhi aadhi uttidayssi beetes issi ade qa sinthen dunguza qobe aathidi uthidayssi beettes enta sinthenka haylandera haathey dees.

hayssafe bollan de7iza asa nuni beyishin oyddo asati eqqidi haasayizayssi beettees issi indiyakka ba huphe bolla shaashe xaaxara deizayssi beettees

Hayssappe bolla bagara nu be'iza misile oydu nayti ha simi eqqidi de'izayssa be'etees. ha oydu naytappekka guy bagara gita haathe gogishe de'izayssa be'etees.entikka ba bolla tophiya bandira aatizi de'izayssa be'etees.

Hayssappe bollan issi Adey koote mayid garsera karetha shurabe mayidi ba ayfen manaxire wothidi betes, iza achanka saleday de'esi.

Hayssafe bollan de'iza misile nuni be'ishin gita worara giddora haaththey bizayssi beettees haworanka cililo maatatinne mithati de7oosona hayssaka misiley qoncisees.

Haysafe bollan de7iza misile nuuni xeellishin nam7u nayti haa simmidi uttidi de7izayssa be7eettes ha naytikka issi mala mayo mayidi de7eettes issiniya ba hu7an kopiya aathada de7awus.

Haysappe bollan issi na'iya borsa ba hasheni oykda Gita makina anchan eqada poto dendizaysi betesi,

Hayssafe bollan de7iza misilen nuni xeellishin ichachu qoobey mitha bolla eqqidi de7izayssa be7eettes ha ichachu qobekka gita dalgga wora giddon de7izayssi misile bessees.

Hayssafe bollan oyddu asati beettoosona ha oyddu asatppeka nam7ati macca gidishin nam7ati qasse addeko nam7ati adeti bantta huuphe bolla karetha qoobe wothishin issi inddiya qasse bootha qoobe wothadus.

hayssafe bollan deizayssi nu derey tophiya giddon issintho katama gidida addisaban deiza gita parkey beettees hayssika ambasader park giidi karera xaafetti dees

hayssafe bollon de'iza misileni beishin gita wora bolla issi gita shuchchay deees ha shuchcha bollaka maatay diccishe dizayssi beettees iza guyerakka gita gitanithati de7oosona

Hayssafe bolla cililo gita dalgga gadey wora medoosatappe issinna gididayssi beettees hayssankka dumma dumma cililo mithati beettoosona.

Haysape bollan issi na7ay arbamincen gaamo adebabaye sinthen tophiya bandira mayidi eqqidi pooto denddidayssi beettes iza guye baggarakka .

Hayssape bollan issi ade bootha mayo mayidi bootha banddira medho hazi oykkidi i love arbamice giza xuufe achen eqqidi dizayssi betes.

Hayssafi bollan deiza misiyoon beishin issi booththa sholare ma'idadey karethara ootettida iltha bolla zeempidi de zabetees karserakka boosi yoos giidi xaafettides.

hayssafe bollan gita sumay beettees hagitan sumay garsenka ciliida dumma dumma mithati deyoosana ha tiixanka cililo miiday beettees

Hayssafe bollan deiza misile nuni be ishin issi maca na'iya ba huphe bolla qoobe wothada gita shoore achchen eqqadadiza issi beettees ha shoora giddonka shuchchatinne dumma dumma miisheti de'oosona.

hayssafe bollan nam7o maca nayti gita wora sinthen eqqidi dizayssi beettees ha macatikka issiniya ba hashe bolla borsa oykkadus issiniya qasse zo7o may7o may7ada de7awus

hayssafe bollan booththa may7o may7ida keehippe daro asati gita zuma bolla kezidi poto dendidayssi beettees bagga asay uttidinne ichidi deishin enta guyeren qasse eqqida asati beettettes

Hayssafe bollan deiza misile noni beishin gita abba giddon haylashoy gitay beettees hayssafe guye baggara qasse daro kafoti beettosona gita maatayka beettees.

Hayssape bollan de7iza asati salafeti eqqida asati beettoosona haysatikka payda woykko national ayde ekkanas yiidi salafetti eqqi dishin entappe giddon diza asati sarotetta asassi naagayssi beettes.

Hissafe bolla asathi shiiqeti tidasiitis maasata sinthen keessyate kushey dimmidi eqqidi dees da sinthanka taashu galgidi xaafettida saaxine dees.

hayssafe bollan deyiza indiononi beyishin ba kushe pude histada ba eeshoy mashe dizayssi beettees hana7iyakka miicashe de7awus izi achchen kayssi addey izis kushe oykki dees

haysafe bollan deisa saneeshion nashonal layte woykko paydaakkanaa siydi salafetti ekkidasay beetoeson ayetikka deyoosona

Hayssape bollan de7iza asa nu be7ishin nashinal ayde woykko payda kessanas sallafettida asati beettetes enta giddoppe issiniyakka ba huphe bolla gibabbe oykkada de7awus.

Hayssafe bollan tamareti payda wolko naach maalematawuke ekkanas yidu tamare samay ura salofete eqqidayssi beettees enhirachenkayssi karetha oydey uttidi dees.

hayssafe bollan ooththo ooththiza asati beettettes ha ooththo asatikka asata mala gabizayssa gidirayssi beettes hayssi wuri asaykka issi mala may7o may7idi de7eettes

Monsefe bollan nam'a asati dabtare oykkidi beetosona issi noyka xaafishe dees issi na qasse ba sinthen dooyidi woththidis enta guyeraka keeththay mi milthay beettees.

haysape bollan de7iza asa nu be7ishin fayda woykko nashinal aydiya ekkanas yiidi sallafetti eqqida asay beetetes heysatapekka sinthera diza nam7u aawati gaabe mayidi doosona.

Hayssafe bollan de7iza misile daro asati mizigebassi yidi salafeti eqqidayssi beettees issi addeyka inde goyra qoobe aaththidi zempidi eqqidi dees.

hayssafe bollan de iza misile nu beyishin keehippe daro asati payda ekkanas woykko nashonal ayde ekkanas yiidi salafeti eqqidayssi beettees haasatikka keehippe darokko

Hayssafe bolla baggara nu be7iza misiley gita xuufera ye meracooch mizggeba giza xuufey beettes. Izappeka giye baggara daro asati shiiqettidi uttidinne eqqidi de7izayssi bessees.

Hayssafe bollan issi addey uttidi nashonal aydes mazagabishe dizayssi beettees issi addeyka hokkidi ba sunthan paramizayssi beettees inde guyerakka qorqoro dirsay beettees.

Haysape bollan de'iza mishi cencha toho kuwase budune etophiya perimanal hashu dassi gides

Haysape bollan issi inddiya samaye mayo mayada kuwaase iccanas giigettizayssi beettes hanaka kuwaase kaa7ancha gidada ba tohon zo7o kalssiya aatha dus.

Hayssafe bollan dumma dumma kileves woykko cugas kaa7iza kuwaase kaa7anchati beettoosona giddonkka bootha mayo mayida issi nay hokkidi de7ees.

hayssafe bolla ichashu asati beettosina mesatikka addeta gide sab eltees pantaqodhenka medalya aaththida heedzdzati addetikka bandahudhanqoobe woothida

hayssafe bolnan so7o may7o may7ida kowaska izameyti wiettosona hayssatikka issi cugaska iza sagilidayssa issi mala may7o may7idayssafe eranas danda7os hayssatikka woxxishe deyosona

hayssafey bollan deiza issi addey cililo maata bolla uttidi deizayssi beettees haaddeyka ba kushe zaragaydi woykko miiccidi xoosse woossi she diza issi beettees

Hayssafe bollan sinthen nam7u adde nayti guppishin wpykko cafarishe dishin intta guyera qassi hara asati qasse eqqidi guppishe dizayssi beettees.

Haysa bu gulan dumma dummachuga dumma dummakilebes koase kayanayfi beettoos hayssatakakka sintera zo'a ma'i daytideshin enta gueera samay midho malga ma'i daassay deettes

hayssafe bollan issi naay meda bolla woxarettizayssi beettis zaasuguye baggarakka hara asati deeyosona hayssatikka kowaaseka ishe dizayssa hayssi hissi leyd qonci samas dandayees

hayssafe bollan issi mala mayida kuwaase kaa7iza asati beettosona hayssatikka issi cugas kaa7izayssa be7anas danda7os enta guyenka daro asati beettosona

hayssafe bollan issi dumma dumma kilebes woykko cugas ka7iza kuwase ka anchati beettosona hayssatikka hokki dinme eqqidi dizayssi bisilan beettees

hayissafe bollan nam'u dumma dumma kilebes woykko nam'u cugas ka iza dumma dumma may'o may'ida kuwaase kaasanchiti bettosona inta giddon issi zo'o malaya may'idadeyikka dees

hayssafe bollan diza misile nuni beyishin oyddu nayti ha sinthera beettosona hayssatappeka nam7ati gulbatidi de7oosona ha naytikka kowaase ka7iza nayta gididayssa inti mayda malayay bessees

Hayssappe bollan eexiza taamay beetees. duge bagarakka cuway kezidaynne dumma dumma miishati beetetes mabirate shufoykka hakara beetees.

hayssafe bollan issi kaamiya beettaws annakka miakka oyddu boomma oykkara dizayssa hayssi misiley qoncisees izayachchenka ay gido erettonna miishe eqqides

Haysafe bollan poxaze nooti baynda haythe bolla deetthidi masimoore woykka dumma dumma mus asasiyoza fedpoone gizayssi woykko er paadde gizayssi beettees.

Hayssafe bollan iyiyo telekoomi giza xuufey paranjjethoranne amarathora xaafettidi dizayssi beetees ha baggarakka telekoomey misiley de7ees.

hayssafe bolla samay medho oykkida ganche mamchay beettees hayssika biratakko waraqatetanne dumma dumma miishata oyissethana maaddees

Hayssafe bollan deiza misiley asati iitatha pittidi aspaltefenne keeththafe pitti shiishshidi efiza garey beettes hagareska issi goommay dees.

hayssafe bollan de7iza misilen issi karetha charjere bolla tammu sakayiza miishati beettosona hayssatikka issino gididi tamma charjana dandayizayssi beettees

Hessabi bollan bolla bolla woykko toho bolla mete gakkidaasi uttiza wilcharyiza uydey weettees hayssika medhoe kalethinne goommara dizayssi beettees.

hayssafe bollan komputeres nuni go7ettiza mawuz giza miishiya beettawus hanniska medhoy kareth gidishin samaye zuurorakka dayawus

hayssappe bollan de'iza misile nuni beyishin cililo medho oykkida kaameti shiiqetidi eqqidayssi beettees hayssataskka oyddu gommoy dizayssa ha misilappe be'o danda'os

Hayssafe bollan heeththu fe maydira samaynne booththa medho walaka oykkida baja ci giza kaamey beettees hayssi ka podinne duge dummo dummaso bizathati beettettes

haysafe bolla yddo asate eqidi dubbuhi she de oosona issinne kanu dere topphe awyssiza aymede abigidishin issinneya addis ababe astadadere kantiba gididara abebe adanochoko

Hayssappe bollan issi qorqorora diretida keeththay beetes. iza sinththenkka saykile eqqi dizayssi beetees. Asaykka hayssi misile besees.

Hayssafe bollan deiza misiley makinati yiidi nadajenne dumma dumma miishata duuqiza bessay beettees hayssanka kaameti yiidi eqqidi deizayssa hayssi misiley bessees

hayssafe bollan deiza asati makina naagishe salafeti eqqiday asati beetosona hinda sinthenka samay medho oykkida gisa kaaminishe dizayssi pittisa

hayssafe bollan de7iza misilen gita aspalte bolla ha iza kaame beettees hakama achchenka dumma dumma mithati tokketidi dizayssi beettees

hayssafe bollan diiza misilileshin issinatte hare gabera gishe aspaltara izayssi beettees hayssika afan geettidi eqqides ha baggara qasse amu aasati yizayssi beettees

Hayssafe bollan issi heedzdzu goomma oykkida pachache beettawus izifi'en kakelera hayla gaanno arba micifida xoofe parandethora xaafeti dizayssi beettees.

Hayssafe bollon daro asati shiqeti eqqidayssi beettees hayssatikka paydon kehipi daro gididayssa ayssi misidetas qoncisides inda goyrakka mithaynne haaththe beettees

hayssafe bollan issi gita kaame bolla asay kiyanawu giigettizayssi beettees ha kaame bollaka keehippe daro asati de7oosona issi aayakka bees oykkada eqqadus

Maysafey bollan gita nam'u kaameti sintsera yizayssi biltees hayssatikka xura ogera yizayssa intafe guyira xuray dindizayssi erisees sinsera dizayssikka zo'o kaanakko

hayssafe bollan de'iza misile gita aspalte ogera issi samayenne booththa medho walaka oykkida kaamey ha yizayssi beettees iza guye baggarakka mithatinne dumma dumma miisheti doosona

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley daro makinati ha ishe deizayssa beeettes ha makinappeka sinthe baggara mushira makinay beettes ha mushira makina giddonka nam7u mushirati pude eqqidi deizayssa beyeettes.

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin lo'izasoy ha simmi eqqidi deizayssa beyettes izappeka bolla baggara deiza xuufey yetopphiya medin derijis giza xuufey beettees yetiophiya medin derijis giza xuufappeka duge baggan mirookki yemekina mele waawoca giza xuufe amarathon xaafettidi deees.

hayssafe bolla dehiza misini booththanne zo7o medho galameti ettidi lo7isa keeththay geyettes hagibba giddonka cilido maatathi dedhoossona wulaykka zo7o midhoo7o ekkides

Haysape bollan dumma dumma mayida asati issipe shiiqettidi eqidi quxuren dishin de7oosona haysankka ha tesan diza ade samaye mayo mayidi de7ees.

hayssafe bollan daro asati shiiqettidi dizayssi beettees hayssatikka dumma dumma ushshatanne muussata mishe issife dizayssi beettees baggatikka issi mala may7o maydi de7oosona

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin wuronta pooqe keeththe keeththey dooretidi deizayssa beyettes izakka oysethidi hulet qen qerewu giza xuufey sinthe baggara laqafeti deizayssa beetetees.

hayssafe bollan de7iza misle tani beyishin tamari ongidi anjettida asati beettettes hayssatikka gita addarashe giddon uttidi deizayssa hayssi misiley qoncisanas dandayees

Hayssafe bollan nam7u anjjettiza asati madireeke bolla eqqidayssi beettees issi inddiyaka ba kushen maygirapoone oyqqada haasa7ashe dizayssi beettees.

hayssafe bollan tamareti tamareso mayo may7di yiidi intelanse patana pattanettizayssi beettees wurikka hokkidi bantayssa paace paacetishe de7oosona

Hayssafe bollan tamaare nayti gashe nayti iraftte bolla kezidi guppishenne kaa7ishe ufayettizayssi beettees hayssi hayssi tamaaretikka samayenne bootha walaka yuunifermme mayida.

Hayssappe bollan de'iza misilen anjetida asati beetosona ha asaykka anjetidi asay mayida karetha mayuwa mayidi doosona gita woga adarashan hayssa gidonkka shiiqetidi de'osona.

hayssafe bollan daro nayti komppitere kifilen geli uttidi bantta sinthen diza komppitere ddoyidi uttiday beetees issi addeyka yuuyidi giigisishe de7ees.

Hayssafe bollan deiza asati salafete eqqidi kath mizayssi beettees issi addeyka bekath ekkidi ha giizayssi beettees hanko hasayka batara nangishe de'oosona.

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin issi addey ha simmidi eqqidi de'izayssa beyettes he addeyka duuna gordidi ayfa ha lo'ethidi xeellidi be'ishe de'izayssa beyettes ha addafeka guye baggara dalga keeththey beettees

hayssafe bollan issi na'iya cililo oyde bolla uttada ba sinthen dabtare wothada nababashe dizayssi beettees hana'iyakka ba bolla koote mayaada de'awus

Hayssape bollan tamresoy beetees. ha tamaresonkka daro kifle beetees. asatikka beetosona keeththay guyen miththatikka deetees.

hayssafe bollan deyiza asa nuni beyishin issi keeththa sinthen shiiqetidi eqqida asati beettosona ha eqqiza asata sinthenka paydon usuppun asati uttidi de7oosona

hayssafe bollan de'izayssan gissi kifile giddon hari dizayssi beettees ha kifileykka tamareti tamaretiza kifile giddoyssi eretees oydeykka de'ees

Hayssafe bollan heeththo asati kompitere goro gorishe beettosoma nama addetikka paretha koote mayishin issi indeya qasse cililo koote maayada bahuphe bolla shadbe xaaxada dayawus.

Hayssafe bollan tamaareti issi kifilen shiiqidi fatana ekkidassi beettees woykko paacey nayti ekkishe dizayssi beeteteesayssatankka timirttte oo mayo mayidayssinne mayonnayssi dees.

Hayssafe bolla gitaa oge aspalte beettees henirakka ham7u haamesi heera ha hizayssi beettees tuge bakarakka issiyadde oge jiixan iqqidi deees

hayssafe bollan de7iza asanun be7ishin oge giigisishe sheddizayssi beettees gita kaameyka oga giisi shedizayssanne tiixara asati eqqidi dizayssi beettees

Hayssafe bollan gita asfeltte ogey beettees ha asafaltte oge bollaka duma dumma kaameti pude duge qaaxxizayssi beetees bajaajeyka pude bizay beettees.

Hayssafe bollan de7iza misile nuni be7ishin issi gita kaamey woykko doozarey oge giigisishe dizayssi beettees ha doozereykka biitta bookkishe dizayssi beettees.

maasafe bolla duro keexxettishe diza ita keeththay beettis ha baggarakka gita aspakte okki bolla yiza kaamenne gede hamettiza asati beettosa

gita asfalte oogey beettes hayssappekka geede baggan diza asfalta oogen heedzdzu nayti giddon ekkidayssi beettes duge bakarakka daro sootti doossan

gita kaame eqqidi gitazdima bookkidassi ettees hayssiga oge kessanas giiyi shi she dees ha qamega ogi giissi za kaame gidideessi dettees

hayssafe bollan giita kaamey yiidi izan shuchchan liiqo shichchanne ashawa qolizayssi beetties izaachchenka daro asati eqqidi de7oosona mithatikka beettettes

hayssafe bolla makinay goykqo gita kaame oge giigissizayssi beettees hayssika oge bolla dizayssa iizatha bookkidinne giigisidigiza gita kaamekko

Hayssafe bollan gita katamay beettees hayssi katamaykka makinay pude duge woykko kaamey pudu duge qaaxizayssi beettees gita gita sohotikka de7ooson.a

Hayssafe bollan diza asfaltte ogiya asati giigizayssi beettees hayssaka gita kaamey giigisishe tiixara qasse assay eqqidi maadizayssa xeellidayssi beettees.

Haysape bollan de7iza misilen nu be7ishin nam7u asati garaaje oothizayssi beetes haysikka makina iitida iqa woykko motores iitida iqa kessidi giigissishe dizayssa besses.

hayssafe bolla issi ongistatama haareso gitay beettiis hassanka gippe giddon dophe abandirayqo itti dedees timirte keeththa beerakka dumma dumma mithati doosana

Hayssafe bollan de7iza misile nuni be7ishi addis ababan haathenne dumma dumma miishati oosettiza ooso soy beetees hayssika araadakko.

Hayssappe bolla de'iza misile nuuni xeelishin heedzdzu asati ha simmi eqqidi de'izayssa besse. ha heedzdzu asatappekka nam'u asay bombbappe haaththa tikishe dizayssa besees. entikka ha simmidi eqqidi de'osona.

Hayssafe bollan de7iza misile nuuni be7ishin tophiyan de7iza waanna katamay addis ababa qallitin beettiza haathenne dumma dumma miisha oykkiza ollay beettees.

Hayssafe bollan soof malamayida macassanni booththa malamayi daadesi beetosana namaanutetikka saanen aazi gido ekki doassana mana aaddetha qasse booththa maamane ekkida.

Hayssafe bollan de iza misile nuni beishin arbamenci wuha gizayssi gita poscherera ooththettidi oge bolla micetidizayssi beettees hayssaka hayssi misiley taas qoncisanas dandayi7ides.

Hayssafe bollan deyiza misile nuni xeellishin daro asati shiiqetidi deizayssa beyeettes ha asatappeka sinthe baggara deiza asay ba kushe ha bamban mecetishe deizayssa beyeettes entikka gamo dunguza pooda qooten xaaxidi de7eettes.